Abafundi kabakho ekilasini, kukhanya sebetshayisile bahamba emakhaya. Kodwa into enhle ngabo, batshiya bethanyelile. Ikilasi yabo isala ihlanzekile ukwenzela ukuthi kusasa nxa bephenduka ezifundweni zabo befike bengena ekilasini ehlanzekileyo.

Lesi sikolo sakhiwe kuhle kakhulu njalo siyabukela siduze lomgwaqo nje. Kukhanya yisikolo sabantwana bePrimary ngoba nanko bagcwele phandle bayadlala. Amaklasi manengi okutshengisa ukuthi ayenela inani labantwana be Primary ababuya ngobunengi esikolo.

Lapha kusesikolo semfundo se phrayimari, ababalisi baphandle kwesikolo kumbe yisikhathi sokuphumula kwabantwana, esingathi yi bhrekhi kumbe isikhathi sokudla emini kukhanya kulabe thekeleli abafikileyo ngoba nanku abantu bayabingelelana phandle.

Kubaluleke kakhulu ukuthi izikolo zemfundo yasePrimary zibelamanzi kumbe singathi amatanka amakhulu awamanzi njengalesi isikolo esila esile tanka enkulu yamanzi eyenelisa ukupha amanzi abafundi bonke beskolo ukwenzela ukuthi impilo zabo zibangi sengozini ngenxa yokuswela amanzi.

Lindawo yakhiwe kuhle njalo ihlanzekile. Ibukeka sengathi yisikolo ngoba kulamaklasi njalo kuletanka yamanzi nxa kuyisikolo kutsho ukuthi ababalisi balapha basebenza nzima ukugcina abantwana be phakathi kwamakilasi bengabhoda bhodi phandle.

Abafundi be-primary bahlezi eklasini. Baminyene kakhulu. Kukhanya ama- desk lamabhentshi lapho okumele bahlale khona kulutshwani bona abantwana banengi kakhulu. Lengwalo kukhanya azeneli inani labantwana ngoba banengi ingwalo kukhanya zimbili kumbe zintathu lona inani labantwana lidlula lokhu.

Lapha kukhanya kusesikolo sePrimary. Kukhona ibhakane elincane nje elibekiweyo laphana elitshengisa ukuthi le yindawo yokupaka izimota, mhlawumbe ezezethekeli kumbe ezalabo abasebenza kulesisikolo abafana lababalisi.

Ababalisi babuthene eklasini. kukhanya balalelisile kakhulu mhlawumbe balalele ku Headmaster ukhona umlayezo obapha wona kumbe kulomhlangano wabazali.

Esikolo sabafundi bemfundo ye Secondary ababalisi babuthene .Babuthanele umtshina mhlawumbe isikolo siphiwe umtshina omutsha wabafundi ukuze basebenzise befundela imsebenzi yezandla.

Abafundi babodwa ekilasini akulambalisi. Loba nje kungelambalisi kukhanya abafundi bayasithakazelela isifundo sabo seMaths, ngoba nanko basebhodini bayazibhala iMaths bebodwa kungelambalisi phakathi kwabo. Kuyinto enhle ukubona abafundi bejabulela izifundo zabo besebenza loba kungelambalisi ekilasini.

Ingwalo zabafundi zokubhalela zihlelwe eshelifini ekilasini. Lokhu ababalisi bakwenzela nje ukuthi nxa abafundi sokumele babhale benelise ukuthatha ingwalo zabo lula kungelahlupho njalo ekilasini kuhlale nje kuhlanzekile, kucacile.

Kuyinto ethokozisayo ukubona ababalisi bemhlobo etshiyeneyo bemi ndawonye laba fundi babo bethatha izthombe bephambi kweskolo sabo esihlanzekileyo kangaka. Lokhu kusitshengisa ukuthi laba bantu baqakathekisa ukuhlanzeka lokubambana lokusebenza nje ndawonye ukuze baphumelele ezifundweni

Leyi yindlu okwenzelwa khona imihlangano emikhulu eqakathekileyo eyelizwe, kwakhiwe kuhle kwaceciswa kakhulu, okutshengisa ukuthi laba abangena phakathi besenza imihlangano yabo ngabantu abaqakatheke kakhulu abahlala phansi bebonisana ngezomnotho welizwe.

Le yi Conference Room kodwa ikhanya ayilabantu ngalesisikhathi ngoba nanku kulama smart board asetshenziswa mhlawumbe ngesikhathi kulemihlangano nxa befuna ukufaka izaziso phambili ukuze umuntu wonke abone, abale azwisise lokho okukhulunywa ngakho.

Lesi yisthombe sabafundi base yunivesithi besesiphaleni solwazi mhlawumbe bebala. Kube khona njalo lomfanekiso wesakhiwo sesikolo sabo otshengisa ukuba isikolo sinjani.